Pɔgebilii la do zɔŋ wiri a laara, a pɔgelee kaŋ su la kpare pelaa ka kaŋ su kpare zeɛ ka pɔgelee kaŋa kyɛnɛ a tuuro a wiri kyɛ de o nu a ti ne a wiri gbɛkpoŋ o seɛ la kuri gbɛ-ŋmaara o ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ meŋ laara ka dɔɔ be a wiri niŋeŋ a su kpare pelaa a seɛ kuri sɔgelaa ka ba are a kɔge kõɔ.

Pɔgesaraa la zeŋ dakogi zu a de o gbɛɛ a lere ne taa a eŋ nɔɔteɛ ka a e sɔglɔ ka o la a paale zie zaa ka o nyimɛ saa ka o de o nu dɔgle pelee ba naŋ de tewɔmɔ a eŋ o zu ka ba de a tewɔmɔ mine meŋ sɛgre sɛgre taa a biŋ a pɔgesaraa puoriŋ.

Die poɔ la ka dakogreo a biŋ biŋ ka a dakogree parɛɛ maŋ ogle ogle ka kyaanaa tabola a biŋ ka gama biŋ a tabola puliŋ a tabola zu soga a kapo kyaanaa dɔgle la a be ka laapelaa ane boma a dɔgle a tabola zu ka telee a biŋ a die poɔ ka ba de eŋfuomo mare mare a deɛ dankyinime poɔ.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

Teere la areare ka nensaaba mine are kɔɡe a teere ka a noba mine a kyɛnɛ a taa ba woori ka ba mine mare ba woori ka a moɔ poɔ ba naŋ kyɛnɛ ka a moɔ zaa kpi.

Taabo ŋmaara la biŋ a gboŋ taa ka wozeɛ kaŋ a dɔgele a taabo ŋmaara zu ka a taabo ŋmaara puoriŋ yie are la a be ka teere a are a baa waa wogiri wogiri lɛ a taa vaare ka a veɛlɛ yaga.

Pɔɔsarbilii la a tuo boma ba zuree poɔ a kyɛnɛ sori zu ba zaa seɛ waɡyɛr a eŋ kɔkɔlɛre ba kɔkɔɛ poɔ ka lɔɛ a zoro a soe poɔ ka noba meŋ kyɛnɛ a sori poɔ ka a pɔɔsarbilii dasuoloŋ ɡaŋe a sori poɔ.

Pɔgebɔ bayoɔ la be sori zu a kyɛnɛ ka bamine zɛge ba nu duluŋ k'a do saa, ka bamine nyɔge a gama ba naŋ sɛge sɛgere a eŋ ne ba gɔɔ ka kaŋ taa sipiika a haa o noɔre ka kaŋ eŋ nimikyaane.

Bibile la gaŋ teŋɛsugɔ a maale o zu koo e sɔglaa koo taa kontonlee lɔɛ kaa biŋ a teŋɛsugɔ koo de o nu a nyoge ne a kontonlee lɔre kaa o gbɛɛ sɛŋ na pɛlee ba naŋ wo a biŋ a o gbɛɛ sɛŋ.

Pɔɔlee la zeŋ die poɔ a zeŋ dakoge zu a maale o zu koo e sɔglaa koo su kparesɔglaa a seɛ kurisɔglaa a de laputɔp a de l nuure dɔgle a laputɔpu zu a tabolɔ na a laputɔpu naŋ dɔgle e la tabole pelaa ka a die za e kyaane a gɔlle.

Noba la laŋtaa a kyɛnɛ sori zu ka ba mine su kparenuwogre ka a e sɔglɔ a seɛ kurisɔglɔ ka ba mine taa karetapeɛlle ane karetazeere a zɛge ka a do ka ba sɛge sɛgre eŋ a poɔŋ ka dɔɔ kaŋ taa daa ka o e doɔre lɛ ka o de teɛ tɔgle o tɔsoba kaŋ naŋ su kparezeɛ ka o sulle o zu.

Noba pie ne bayoɔbo la are a tori, ka noba banaare zeŋ teŋɛŋ ka bamine su kparɛɛ ka ba enne zaa pɔge, ka bamine meŋ su kparɛɛ ka ba nyaa a sãã, ka bamine ŋma zu ka bamine maale, ka kaŋ vɔgele zupili ka bamine eŋ nɔɔteɛ k'a e peɛle.

Patorol koɔroo zie la ka pɔgeba bayi ane bibiiri bata a are a sori zu a nimitɔɔreŋ a lɛ k,a bibiiri zaa su kparepeɛle ane kurisɔglaka pɔge kaŋ pɛgle baagere ayi k,a e sɔgla ka dɔɔ a zeŋ moto zu a eŋ fofowo fofowɔ a moto niŋeŋ ka a dɔɔ kaŋ meŋ su kparepelaa a meŋ zeŋ moto kaŋ zu.

Dɔɔ la zeŋ pantuŋ zu a seɛ kuri sɔgelaa, su kpare sɔgelaa a yɛre wosɔgelaa k'o zu e sɔgelaa k'o de bɛnkyi a biŋ o nimisogɔŋ a de vūū bonyigiraa a dɔgele a bɛnkyi zu a gaa o gɔɔ sɛŋ ka ba te biŋ tabolo a de boma a dɔgele a tabolo zu a de bɔtɔ a biŋ a tabolo pareŋ, a de kyɛnsilaa meŋ biŋ.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

Noba bayi zeŋ la teŋɛ ka bonyeni zeŋ dakogi zu ka ba bayi a are ka ba su kpare peɛle a seɛ kuri sɔgelɔ k'a tɔ peɛle k'a onaŋ naŋ zeŋ a dakogi zu palle o zu a de kyaaraa a ti ne a ona na kaŋ naŋ zeŋ a tulo zu.

Laare ne kɔpuri la tabulɔ tabulɔ zu ka a zaa taa teɛ ka bie taa boroboro a de tēɛtɔɔle dɔɔ naŋ eŋ nimikyaane ka a dɔɔ haa o noɔre ka o nyemɛ sãã ka a bie de a boroboro su ka a biiri mine meŋ bayi a zeŋ a ba meŋ puoriŋ a lɛ.

Dakogiro ne godori la biŋ die poɔ a de tabolo naŋ nyegerɛ, ka a dakogiro ne a godo zu ka kapuri a dɔgele a zu ka vūū a be a die poɔ.

Pɔɡebɔ banii la are a te taa nuuri a zɛŋ ka a do ba zaaŋ su kparɛɛ ka a yitaa a yɛr kɔkɔlɛɛ ba kɔkɔɛ poɔ a eŋ nubɔn ba nue poɔ ba haaŋ la ka ba nyemɛ sãã ka ba are kɔɡe ŋmenaa vūū bone ba sonsooleŋ soɡaŋ.

Mui ne bɛŋ bon dugre la ka gyɛnlee naŋ ngma ngma a dɔgle a zu ka zeɛre ba naŋ duge dɔgle a mui ne bɛŋ zu ka zɛvaare a gaŋ kɔge a mui ne bɛŋ ka noɔ kyaga kɔge a mui ne bɛŋ ka gyɛlee ba naŋ duge meŋ bebe biŋ kɔge a mui ne bɛŋ.

Dɔbɔ, Pɔgebɔ ane bibiiri la be die poɔ ka a bibiiri mine zeŋ a ŋmaa gili pɔge zeɛ kaŋa naŋ more laare ka a dɔɔ kaŋ su kpare zeɛ a are a pane noɔreŋ ka pɔgebɔ mine are kɔgoo ka ba sɛge sɛgere dɔgele a dankyinsɔgelaa zu.

Dɔba ane pɔgeba la are ka a dɔba mine are ka pɔge kaŋ zeŋ a dɔba bayi ane a pɔge kaŋ kaayasuure yi la taa bonpeɛlle ka a pɔgeba mine are a pɛgle biiri ka ba zaa pɛgle gama ka a gama e dɔre lɛ ka ba are ka a dɔɔ kaŋ zɛge o nu a taa sɛgedalee.

Yie la are ka lɔɛ zoro a sori zu ka noba a kyɛnɛ ka ba mine zɔɔ kuriwiri ka lɔpelaa kaŋ lambori a ŋmori o zaa ka lɔzeɛ kaŋ meŋ nyɔboori meŋ ŋmori o zaa kyɛ ka a lɔpelaa na lambori pare a do daŋkyini.

Dɔɔ la zeŋ dakogi zu a seɛ kurisɔglaa a de pɛnpelaa a villi pɔge o kɔkɔre wa sigi ka o zu ba taa kɔɔloŋ ka kaŋ meŋ su kparepelaa a are a dɔɔ na naŋ zeŋ dakogi zu puoriŋ a de bonne kaŋ naŋ taa miri e sɔglaa a de dɔgle dɔɔ zu poɔ a onaŋ naŋ are vɔgle la zupili a eŋ nimikyaane.

Noba bayɔpoi la are ka ba kaayɛsuure a yi taa ka ba taa bonsɔglɔ ba nuure poɔ a ti dabɔlwogi naŋ gaŋ ko o uro vuu ka lɔdɔre kpoŋ kaŋ a are kɔge ba ka lɔpelaa kaŋ meŋ te zoro waana a sori poɔ.

Wagyɛre naŋ be fofowoore poore la ka ba kyogle kyogle taa ka pɔge a su kparezeɛ a gaŋ a wagyɛre naŋ kyogle kyogle taa zu a de o nuure a gyɛ o nuure bare a kyɛ gaŋ a la ka a nyimɛ saa a waa peɛlle lɛ.

Noba la are ba ba yaga zie su la kparenuwogri kaa e sɔglɔ ka a ba mine zeŋ dakogro zu dɔɔ gbi la dumo a kyɛ nyɔge a pɔge kaŋa nu poɔ Kūū daga biŋ la a dɔɔ na naŋ gbi dumo puoriŋ a teŋɛ sogɔ a teŋɛ meŋ taa la moɔ k,a moɔ e teɛ vaare tɔɔlaa na.

Dakogiri la be die poɔ ka ba biŋ biŋ ka tabolo be a dakogiri sonsogerensogɔŋ, ka ba yɛre pili pelaa a taa sɔgelɔ tɔtɔ a biŋ a de a tabolo dɔgele ka pɛbilii ayi a biŋ ka kpare zeɛ kaŋ dɔgele a pelee kaŋ zu.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ la are ka ba taa laare k'a eŋ zombilii a paale ka bamine su kparɛɛ k'a e kpare nu-meelɛ, bamine su kparɛɛ k'a e kpare peɛle ka bamine vɔgele zupile, bamine su kparɛɛ k'a e kpare zeere ka ba leŋ zutarɛɛ a are k'a pɔge kaŋ de o nu kaŋ a nyɔge ne a kaŋ.

Nobɔ banii la are ka a bayɔpoi a do are bone zu kyɛ ka nemboyeni sigi are teŋɛsogɔ a ba poɔ bibile bebe a su kpare pelaa seɛ kuri gbɛ-ŋmaara a ba eŋ nɔɔteɛ a ŋmore laare ka pɔgekpoŋ are a o puoriŋ a su kpare zeɛ a seɛ kuri sɔgelaa a meŋ ŋmore laare kyɛ nyɔge a bie puori.

Noba banii la are ka a noba bayoɔpoe kparɛɛ ane ba zupile a yitaa kyɛ ka nembonyeni kparoo e koarzeɛ yoŋ tɛŋ ka o are ka ba zaa a mori laare ka a ba puoriŋ a lɛ ka ba mɛ yiri ka o e yikpoŋ a are a ba puoriŋ.

Die poɔ la ka baŋnyɛraa doɔbo zie bebe a e pilaa lɛ ka be fo na pɛŋe fo meŋ e pilaa lɛ ka boodooya fo na pɛŋe fo nu a miile meŋ doŋle a zu meŋ e pilaa lɛ kaa die taa bopo ka a nyɛŋ vūū.